Hasi hariho wu musenyi ibiti i ruhande ishure vyo bitiy ibisara urwatsi rutoto amashure afise ibara ryera niryirabura i ruhande yaho hari n'ihome bigize iryo shure.